Vana vadodori vanokona kuyendeswe kuchibhedhleya kuti vakone kudziyirirwa matenda amweni anenge eyihamba munharaunda, anokone kuzobata nekuuraya vana vadodori vanenge vachada kukura.

Vashandi vanoshanda nematenda akapambaukana anenge eitapudziranwa vanosisa kugonxka zvigonxo zvekuti vakone kuzvingwarira mwiri yawo kuti vasabatwa nematenda.

Matenda amweni emumandarawunda anokone kudetserwa chete , kana vantu vakakone kuwaniswa ruzivo rwekuti matenda anopedzwa sei, kutangira kuvana vadodori veyirapwa.

Matenda amweni anosise kuti antu anoshanda nebazi rehurumende akone kuende mumandaraunda eikone kubhuyira antu ngenda yematenda iwona nekuti anokona kurapiwa sei.

Vantu mumantaraunda vanonise kufundiswa ngendaa yeutsanana. Kugara ndau dzavanogara dzakachena nguva dzeshe nezvidziyo zvekuryira zvikone kugezwa kuti zvisamharwa ngenhunzi, nekuti varyire pakachena.

Matenda amweni anorapwa vantu mumantaraunda anosisa kuti vantu vebazi rezveutano vakone kupfeke zvidxoko zvekunge vakazvingwarira kuti vasambobatwa havo ngematenda aya.

Matenda amweni anotekeshera mumanharaunda anosise kuti muntu aende kuchibhedleya kuti akone koodetserwa. Ngekukone kubairwa kudzivirira matenda anenge eihamba munharaunda.

Matenda amweni anobata antu mumandaraunda, anosise kuti vantu vezveutano vanokokonora mberi kwemiro dzemuntu ,kuti vakone kutora zviriyo vaone kuzoongorora denda rinenge rine muntu.

Vantu vanosisira kufundiswa utsanana mumantaraunda, kugadzira vemene zvavanokona kushandisa zvigubhu nekusungira sipo kuti muntu abve kuchimbuzu unokone kushandisa kugeza nyara.

Matenda amweni anobata andu mumandaraunda vamweni vechikuru anotekeshera anosise kuende kuchibhedhleya kuti vandu vano ongororwa nekukone kubayirwe veyipuwe mutombo wekuti vakone kudzivirira matenda.

Matenda amweni ano konzerwa nge mu kuhlani yekuti kuirapa inokone kusarapika zvekuto pera anokone kupiwa mitombo yekuti muntu unoramba eindo mwa nguva nge nguva zveitomu detsera kurarama upenyu hwakanaka.

Matenda amweni anoshungurudze antu mumandaraunda anokone kutapukirwa ngendaa yeantu anenge eindoungana hino antu anosise kuti paanoungana ange akavhara miromo yavo nemiro.

Matenda amweni anooneke ari mumandaraunda mweantu anosisa kudetsera kuti vantu vanoenda kuzvibhehleya kunodetserwa ngekukona bairwa kuti vakone kurapwa matenda ari mundaraunda.

Mapazi amweni anokona kubetsera vantu, anokona kudzidzisa vantu ngendaa yekuwaniswa kwemvura yakachena nekukona kushamba nyara veishandise sipho nekukona kudzidziswa kushamba nyara kwakhona kudziirira amweni matenda anobate vantu.

Vana vadodori, vanosise kudziyirirwa kumatenda, anowuraya vana vadodori, kubudikidza ngekubayirwa, nekudondedzerwa mitombo inodziyirira vana, kumatenda amweni angadayi eyida kuwuraya vana.

Matenda amweni akatekeshera mumantharaunda, anosise kuti vebazi rezveutano vanohamba veipfapfaidzire munogara vantu ,vakadxoka zvidxoko zvekuzvidziirira kuti vasabatira matenda iwona.

Vantu veshe vanosise kufundiswa kushambwa kwenyara kuitire kuderedza matenda mazhinji anoo eka nekubatwa kwezviro zvinenge zvisizvi kuchena neku sakone shambe nyara

Matenda amweni anotekeshera mumantaraunda vantu vekucvibhedhleya vanokone kudetsera antu amweni anenge auya ngekukona kuvabaira kuti vakone kudetserwa kurapwa matenda akatekeshera mumantaraunda.

Vanoona nezvebazi rezveutano, vanokone kutumire vanhu vanenge veiite tsvakurudzo yematenda ari muntaraunda, kuti vazogare pashi, vaonesane kuti vantu vanokone kudetserwa sei.

Vantu vanoshanda nematenda anenge ameyi tapukira zvakanya anouraya vantu vanosisa kundxoka zvondxoko zvinenge zvakavadzivirira kubva kumusoro kusvika kumarenje kuti vasabatwa ngematenda iwona.

Vantu veshe muma ntaraunda vakasise kuti vakone kubetserwa ngekuwaniswe mukana wekuona kubetserwa ngeutano hwavo kungaa kurapwa muzvibhedhlera kana kuhambirwa ngeanorapa ngevanorapa veivababetsera pamatenda ari mum antaraunda .

Ndarawunda dzeshe kuti dzikwane kuwaniswa hutano hwakanaka, vanosise kuwana mvura yakachena , yekuti imweni mvura inocherwe mumakandwa iyo inokonzera matenda akawanda.

Kuwaniswa kweutano kuvantu ,akungotangiri pakuvapa maphirizi, kana kuvabaira majekiseni. Vantu vanosise kupuwa chekurya chakaringana, kuti vaone kudetsereka pautano hwavo.

Kuwaniswa kweutano mumandaraunda eshe ikodzero yemuntu weshe mabahla anoona nezveutano anosise kuhambise utano kuantu eshe nemandaraunda eshe kuti antu akone kudetsereka.

Kuwaniswa kweutano mumanharaunda kunosise kutora gwara rekuti antu anenge ari mumanharaunda vanokokorodzwa kuuya kuzvibhedhlera kwaanokone kubairwa nekudetserwa kudziirira matenda

Matenda amweni mazhinji ari mumantaraunda, ngeevantu vanomwe mvura yemumakandwa, isina kumboongororwa, yekungoti inenge yakati cheneene, yeimharwa ngenhunzi, yeimerera ntunga, vantu vendomwa, inokonzere zvirwere.

Kuwaniswa kwemvura yakachena mumantaraunda kwakadetsera yaambho mumakanyi, kuti vanthu matenda akadzikira pakuti vanthu vakuwaniswe mvura yakachena yekumwa neyekushambe nyara dzawo.

Anababa naanamai vanosise kuti vaende koongororwa kuchibhedhlera veiakone kudetserwa kuti mimba inode kuti ipuwe chekurya chakadini kuti mwana uri mundani ukone kukura ane utano.

Kuwaniswa kwemvura yakachena pandaraunda ndinobaona kweidetsera yambo pakuderedza matenda ano Bata antu mumiganga nekuti vantu vanenge vokona kuhamba nyara dzawo nekumwa mvura yakachena.

Muntu weshe kakurutu wemunyika munomu unode kuti awaniswe utano hwakanaka ndizvo hurumende dzimweni dzinokone kuhamba mumantaraunda dzeibetsera antu eshe ane matenda .

Kuwaniswa kweutano hwakanakakuvantu pashi reshe kunodetserwa ngemapazi ehurumende, amweniwo vanotsigire, vanokona kuite bandhla rekuona ngezveutano hweantu.

Kuwaniswa kwemvura dzakachena mumantaraunda kwakakosha yambo pakuti antu anosisa kupuwa mvura inonge yaiswa mutombo kuti isazoaita kuti arware paanenge echiimwa.

Vantu vanoshanda nebazi rezveutano, vanokone kuhambe mumantaraunda veibhuire vantu kukosha kweutano hweantu nekukosha kwekuongororwa kuzvibhedhlera.

Mundaraunda dzeshe kuti dzijeke dzinofanira kuwaniswa utano hwakanaka mundaraunda kuburikidza ngekurapiwa kwevana vadodoori vana mai kupuwe mitombo inovadzivirira kumatenda amweni.

Kuwaniswa kwemvura yakachena mumantaraunda kunodetsera nyika dzeshe kuderedzwa kwematenda amweni anobatirwa ngekusawana utsanana mumantaraunda. Vantu vanenge vaanemvura yakachena, yekushambe nyara neyekumwa.

Kuwaniswa kwemvura yakachena mumantaraunda kunokone kudetsera kuderedza amweni matenda anokone kubate antu ngekusakone kuite utsanana wekudai ngekushambe nyara kana kugeze mwiri yavo.

Kuwaniswa kweantu mumandaraunda kwemvura yakachena kunokona kudetsera kurapwa kwematenda amweni nekuti antu kana ane mvura yakachena anokone kushandisa kumwa nekushambe nyara.

Kuwaniswa kweutano kuantu kunokone kudetserwa ngevantu vanoshanda nebazi rezveutano vanabatana neamweni mapazi anokone kudetsera vantu ngekuvape chekuhambisa.

Vantu vazhinji kakurutu avaoni kurwara ngendxondo riri dambudziko ringaa riine chekuita neutano hwaantu asi kuti vanoramba veiti pamuntu wakaroiwa.

Mumanharaunda antu aakoshesi utano hwendxondo kakurutu ngekuti antu anofunga kuti anorwara ngendxondo anenge akabaa royiwa kana kuti mamhepo ekumusha kwake.

Kurapwa kwendxondo dzemuntu kunosise kuti vantu veshe vemuntaraunda vabatanidzirane, pamwepo kudetserana nendaa yematenda endxondo anobata vantu mumantaraunda, zvichida ngendaa yekumwe doro.

Kurapwa kwendxondo kakurutu mumandaraunda vantu avakukoshesi ngekuti avaoni ndxondo chiri chiro chekuti muntu ungarwara vantu vakakona muntu anorwara ngengonxo vanokasira kufunga akaroiwa.

Vantu vanoona ngezvebazi rezveutano, vanokone kugadzire badhla rekuunganidzana kuti vabhuye mumantaraunda, ngendaa yekukosha kweutano hwemundxondo dzemuntu kuti vantu vadetsereke.

Vantu vanoone ngezveutano vanokone kugara pashi bandla ravo kuti voendese sei shoko reutano wendhlondo. Vantu izvozvo avambofungi ngezvazvo zvendhlondo kuti dzinodawo kunge dziine hutano hwakanaka kuti muntu ararame hupenyu hwakanaka

Ndxondo dzemuntu ndidzo dzinoita kuti muntu ave neutano hwakahlamburuka nguva dzeshe hutano hwendxondo hwakakosha yaamho nekuti munhu anosisa kugara akadakara nguva dzeshe .

Apana chiro chinorwadza kakurutu ,kudai ngekurware soro akhitiwoye .Muntu unenge echishate soro pamweni unode kutosungwa marenje kuti asapepesheka nenyika yeshe kuti eikuwadze zvimweni nekuzvikuwadza emene.

Kukosha kweutano wendxondo dzemuntu unotangira pakuti muntu ngaagare akadakara nguwa dzeshe eikone kubhuyawo nekutamba nevamweni ngendaa yezvinenge zveimunetsa.

Zvikora zvimweni zvinokone kufundisa ana mukoti kuti vazokone kuite basa ravo repazvibhedhleya vakone kudetsera vanhu vanenge vane matenda akasiyana -siyana.

Ndau dzinobetsera antu anenge anematenda akasiyana-siyana. Dzinokone kunge dziridzimweni dzekubetserwa dzevantu vanenge vakaunganidza mari yavo. Kugadzire chibhedhleye chinokona kubetsera antu munharaunda.

Ndau dzechibhedhlera indau dzinosisa kunge dzakahlamburuka yaamho dzeikone kunge paine vanhu vanobashande izvozvo kana kunasirire ntaraunda dzakona kuti dzinge dzeionekera yaamho .

Makurukota anoona ngezvemakirinika nezvibhedhleya vanokone kuise mitemo yakasiyana siyana maringe ngekurapwa kweantu pazvibhedhleya kuti muntu unenge auya asina kuvhara miro nemuromo asarapwa.

Kurapwa kwematenda pamakiriniki nezvimweni zvindau zvinodetsera antu panosisa kunge pane vantu vakafundire mushando wekukone kudetsere antu nekuape mitombo.

Makirinika anokona kuende kudhuze nevanthu kuti vakone kuvadetsera vari mudhuze nemuntaraunda dzavo, kuongororwa matenda anenge ari muvanthu muntaraunda kunyanya kakurutu vechikuru.

Ndau dzezvibhedhleya nguwa dzeshe dzinenge dzakabaahlamburuka yambo, kuti vantu vakone kuona kuti kumakanyi kunosise kuti vaite utsanana kuti vasabatwa ngematenda amweni.

Vantu vanosise kudetserwa kana vechinge vauye pachibhedhleya vaine matenda akasiyana siyana naizvizvowo vantu vanoshande pachibhedhleya vanosise kunge vari vantu vakawanda yaampo.

Ndau dzinorape antu, dzinosisounge dziri mumantaraunda munooneke mweigara antu, kuti antu akone kurapwa pari padhuze ngekuti hurumende inodetsera amweni mabandira akadaro.

Chibhehleya indau inovhakachirwa ngevantu vakasiyana siyana vanobva kumandaraunda akasiyana kuti vakone kudetserwa pamatenda avanenge vanawo nguwa dzeshe inofana kunge iri ndau yakachena nguwa dzeshe dzeshe.

Vantu vanenge veifundira vana vechikora kuzoita mabasa anechekuita nezveutano vanosise kufundira veiteedzere mitemo yeshe inodiwa kuti vazoite madhogodheya.

Wana wanofunda kuchikora wanoda kuzoite mabasa ebazi rezveutano wanoaiswe kufundiswa muma ndaraunda, weikona kushanda wakabatana newakafundire kudhaya.

Kufundira zveutano, kunode muntu unobaari nendxondo dzinobaakweya dzemene. Antu anoite mishando yepachibhedhleya ,anhu anobaafunda zvikora zvepadera-dera, eibaakona maningi,

Vana vanofunda pazvikora zvepadera-dera, vanenge veiita zvekuzofundira kushandira bazi rezvehutano. Vantu vanosise kunge vane ndxondo dzakapinza vakaba medza mabhuku kwemene.

Vana vanenge veida kuzoita madhokodheya amangwani vanofundira kubudikidza nekuona matenda amweni vanokona kundoita tsvakurudzo kukona kuona muhambore wematenda nekuti anombotangira pari.

Vamweni vashandi vanenge veishanda nebazi rezveutano, vanokone kuhambise shoko muntaraunda rematenda amweni kuti anokone kurapiwa sei? ngezvigxoko zvevanenge vakagxoka veihamba mumantaraunda.

Vantu vemumuganga wega wega vakasise kuti vaziye mutemo wezvezvirwere zvakasiyana siyana kuitire kuti vaziyewo zvovanofanira kuita kudzirira zvirwere izvi muntaraunda yavo.

Makurukota anoona ngezveutano weantu anokone kukokorodza vamweni aanoshanda nawo kuti vaone mushandiro wavangaita kurwisana nematenda anenge atekeshera muntaraunda.

Muntu unobvire pashi eyidetserwa, hpkuti zvakorereka unokona kupfuudzirwa kuenda pamberi kusvika, asvika kwekuti pekupeisira kwakhona kwaanenenge eikona kurumbiswa eidetserwa.

Vanoona ngebazi rezveutano vanokone kukurudza anthu kuti vauye vaungane vakone kubhuirwa ngezvematenda ngekuti vanokona kudetserwa sei kuzvibhedhleya zvakatekeshera nenyika yeshe.

Ndau dzechibhedleya dzinenge dzine hudurukidzwana imweni kuitira kuti pachipatara po vantu vakone kudetserwa ngemupawo yakawanda vantu vanokone kushandise michina yechizvino zvino kuenderera.

Ndau dzezvibhedhlera dzinosise kunge dziine movha inenge yakaemera kotwara vanenge veirwara kumamhatso kwawo kana kuti kwevanenge vakuwarira, kuvarumbisa kuchibhdhera kuti vaone kurapwa.

Anamukoti nemadhokodheya vanokone kubhuirana ngendaa yevarwere vavo. Veibhuirana matenda avanawo nekuti vanoda kungwarirwa sei nekupuwe mutombo nenguwa dziri kuti vaone kupora.

Chibhedhlera indau inosangana vantu vanenge vanematenda akasiyana siyana. Pachibhehlera panooneka panendau yekuti antu anokona kushamba nyara nekuti antu anosisa kuvhara miromo yavo kuti vasatapudzira matenda.

Anambuya nyamukuta anenge akafundire kuashira ana ndiwo anoashira anamai anenge akazvitakura nekukona kuvadetsera ngekubatwa kweana, kuti ana anongwarirwa sei, mazuwa avo ekutanga.

Ndau dzechibhedhlera dzinoda ndau yakakura maningi kuti panenge peitwe zvakasiyana siyana pamweni panoema movha ndinorumbise vantu kubve kumambatso kwavo anenge achirwara kuendeswe kuchibhedhlera .

Zvibhedhleya indau inokone kurapwa matenda akasiyana siyana. Vantu vanenge veiradzikwa pachibhedhleya, pamweni vanenge veida chekurya kuti vaone kupona pamatenda avanenge vanawo.

Zvibhedhlera, makiriniki nedzimweni ndau dzinokone kudetsera antu dzinokone kunyora kuti panapa panorapwa chiini nechiini zveitodetsere antu anenge aine matenda.

Muzvibhehlera munoonekwe ndau dzakasiyana siyana dzinooneke. Dzimweni dzinoonekwa antu ,dzimweni dzirapirwa antu mazino, dzimweni kunongwaririrwe mitombo yeizopuwa antu.

Ngazi inodikwana muchibhehleya kuti ikone detsera vamweni vanenge veipererwa ngengazi vangadei ndana mai vanenge veidetserwa pakubara kana kuti vamweni vanenge vakuwara vanode puwa ngazi.

Vana vadodori nanamai avo vanosise kuende kuzvibhehleya kuti vakone kuwaniswe ruzivo rwekuti vanokone kudetsera sei vana vanenge vanematenda amweni akasiyanasiyana.

Matenda amweni ano tekeshera ano kone kuzo pedzisira auraye muntu nyangwe vepa chibhedhleya vakanya rumba rumba vaka dini muntu unozongo pedzisiri andofa oyende ko tsirwa.

Kuchibhedhleya nekunotengeswa mutombo nekumakirinika kunosise kunge kune mitombo inorapa matenda eshe, zvichienderana nekuti munhu unozwei unokone kudetserwa ngevanoiziya mitombo iyi.

Zvibhedhleya zvinokone kunge zvine vantu vanokone kuziya ngekuti zvinohambiswa sei. Vakuru vepazvibhedhleya nevanoshande munotengeswe mitombo vanoziye kuhambiswa kwebasa ravo ngekuti vantu vakarifundira.

Kurapwa kweshuka kunokone kutora mbawuko umweni nendaa yekuti vandu muviri wavo hauzi kufanana vanoita nezveutano madokoteya vanokona kuona kuti uyu mutombo hausisiri vomupawo umweni

Zvirwere zvimweni zvakadai ngegomarara zvinobainesa madhokodheya nguva zhinji ngekuti vonokomatama nepekutangira asi ngenda yemichini yechizvino zvino vakukone kudetsereka.

Vantu vanosise kuenda kuzvibhedhlera vasati varwara veiende kunoongororwa ngazi dzavo kuti hadzina matenda amweni anokone kushaishira ndaramo yavo.

Muntu akazwe nyama dzake dzisikaiti zvakanaka dzeirwadza unosise kuende kuchibhedhlera kuti andohloyiwa ngemadhokodheya kuonekwe kuti chiri kumurwadza chiinyi nekuti unokone kudetserwa sei.

Kurapwa kwenyama dzimweni dzinenge dzeirwadzira mumakodo vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kwavanokona kotowiwa ngemitombo imweni inodetsera antu vanenge veirwadziwa nemakodo avo.

Muntu echinge eikura pamakore ake mwiri inotange kuderera ngekukone kubatwa nematenda amweni Ari mumwiri make zvakakosha kuti mwamuna nemukadzi vaende pamwepo vazodetsera pakumwiwa kwemutombo.

Vantu vanenge veyirapwa matenda amweni, vakaradzikwa pachibhedhleya, vanokone kupuwawo zvimweni zvekuvaraidze ngxondo dzavo vakone kunyorere hhama dzavo ngwadi kana kunyore zvavanenge veyifuna.

Muntu echikura unoitawo eirwadziwe nyama dzake. Muntu vakura unokone kuende kuchibhedhleya nguva ngenguva kuti akone kudetserwa matenda aanenge anawo.

Matenda amweni ari munyama dzeantu anotongoongororwa chete ngemichina nemadhokodheya inokone kuhloya kuhamba kwengazi kubve mumwoyo wemuntu kukone kuone kuti irikuhambe zvakanaka ere.

Vana baba nana mai vanosise kuende kuchibhedhleya kuti vakone vese kuende koongororwa utano hwavo kuti vakone kudetserana kurapwa kwakhona nekuzotsungudzana pakumwiwa kwemitombo.

Kurapwa kwe antu matenda anenge ari munyama dze antu dze mukati kunotore antu kuti ayende ku chibhedhleya vakone ko detserwa ngeku torwe ngazi eyi ongororwa kuti ngazi iyi aina matenda anokone kukwadza nyama dzimweni dze mukati ere.

Zvimweni zvinokone kuratudzire kuti munthu unezvirikurwadza, munyama make, kana kuti hasisina kugwinya mwiri wake, ubude mapundu nekugare muntu akandoremba nguwa dzeshe.

Kuzvimba kunenge kwakaiitika kana kudunduvira kwemunqondo kunokone kuite muntu kuti akone kuwantundu kana kuti asahamba zvakanaka nekuti nqondo dzisafunga zvakanaka.

Vantu vanosisa gara veindoongororwa madziso avo kuti amweni anokone kunge eiona mbute kana kuti eikona kuite tsaga anokune kudetserwa kuchibhehleya ngekunovhiiwa odetsereka.

Michina yepachibhedhlera yaakukone kudetsera vantu vanenge vanematenda amweni ekuti muntu unokone kubudiswe ngazi inenge yashata ngekuti itsvo dzake dzinenge dzisingakoni kurasha dzemene tsvina.

Madhokodheya anokone kudetserana panenge peivhiiwa munthu .Umwe naumwe akaningira chimuchini chake chinenge cheidetsera munthu kuti vaone kuti zvevari kuita azvisi kushaishira munthu munyama dzake ere.

Michina yechizvino zvino yakukone kudetsera madhokodheya kuti vakone kuhloya ndxondo dzemuntu kuti adzizi kuzvimba ere, adzina mapundu ere anokona kukonzera kurwadziwa kwemuntu.

Kumweni kutsvakurudza kwematenda kana kuti chinenge cheirwadze muntu, vanokone kutora mvura inobuda mumwiri memuntu voshandisa zvimweni zvavanoisa mutombo voona kuti chirwere chirimo ere mumuntu.

Ku chibhedhleya unokone ku detserwa pamweni ngeku torwe ngazi ye vantu yei endeswe kweino kona ku ongororwa kuti denda riri umu rakaita yekudini nekuti rinokona kuitwe mu rapirwei.

Vantu vanokone kubetserwa ngezvimweni zvinenge zviri muzvibhokisi. Chekuti muntu akakuvara anokone kubetserwa ngendau yaanenge akuvarira ngevantu vakazvifundira.

Vantu vanoshanda kunenge kweiongororwa matenda amweni anosise kushambe nyara dzawo nguwa dzeshe ngesipo nekukone kudziomesa kuti vabate michina nyara dzakaoma.

Kugadzirwa kwemitombo kunokone kutora mitsauko yakapambaukana yekuti antu anenge eyishandise zvakasiyana siyana, zveyiwongororwa echita tsvakurudzo dzawo dzemitombo yakasiyana siyana.

Mundau dzakadai ngemarabharitori indau dzinenge dziine zvikwanisiro zvekuti anhu akone kuhloya ngazi, kana zvinyama zvimweni zvevantu, kana mvura dzimweni dzinobuda mumwiri wemunhu kuone matenda anenge arimo.

Huremu hwemutombo hunooneke pazvikero zvinenge zveishandiswa mumarabhoritori ngeantu akafundire zviro izvozvo, kukone kuziye kuti mutombo waiswe umu unorape zvakadini.

Ndau yepachibhedhleya imweni inenge yeishanda vanenge veindoongorore ngazi dzeantu kuona matenda anenge arimo veikone kuzomangara kumadhokodheya kuti vaone kutanga kurapa.

Vantu vanoshanda kuno ongororwe ngazi kana kuno gadzirwe mitombo neku ongororwe matenda amweni anosise kuramba aine peku shambire nyara dzavo neku shamba ne mvura ne sipo.

Dzimweni dzenguva vantu vanoshanda nebazi rezveutano. Vanenge veiite zvekuongorora matenda amweni anenge ari mumantaraunda. Vanotodavo mwoto vekuti upishire zvavanenge veinasira.

Mitombo imweni inogadzirwa inokone kudetsera vantu vanenge veiongorore ngazi dzeantu nedzimweni dzinenge dzeigadzira mitombo mwona imwomwo kuti zvione hambirana zvakanaka.

Ndawu dzezvibhedhleya, inokona kudetserawo anamai vanenge vakazvitakura nekwevanopona kudetserwa ngekuwana ruzivo wekuchengetwa kwevana pachibhedhleya.

Kuti ntaraunda dzeshe dziwaniswe utano hwakahlamburuka kukone kubatwa kwaanamai kuti vakone kuchengetedza nekuendesa ana kuzvibhedhlera kuti vakone kunge veibairwa nekudontedzerwa mitombo.

Mumantaraunda kukone kuwaniswa kweruzivo kuvantu vana baba nana mai kunosise kuti kuitwe ngekuti veshe vanoda kudetserana kubata mwana mudodori.

Kurapwa kwana Mai hakuchadi kuti kurapwe ana Mai vega vanoda kuenda nana baba kuzvibhehleya vakone kudetserana pakurapwa kwevana tikone kudziirira matenda amweni vari pamwepo.

Ndau yechi bhedhlera ino sisa kunge iri ndau ino oneka wakachena nguva dzeshe kuitira kuti ana mai anenge akazvi twara ne ana anouya ko detserwa pa chi bhedhleya asa oneka eyibva nema tenda amweni pa chi bhedhleya.

Kuwaniswe mukana wekurapwa kwaana mai kunobetsera kuti vabare vana vanenge vakagwinya yaambo nekuti matenda amweni anokone kurapirwe vana vachitori mundani maamai avo.

Kuti vantu mumantaraunda vakone kuwaniswa utano hwakanaka hwemene mene unosise kufundiswa anamai kungwarirwa kwavo nevana kuti vakone kungwarire vana kuti vasabatwa ngematenda mumantaraunda.

Zvimweni zvezvinodetsera madhokodheya paanenge eivhiya muntu zvinosiso kunge zveichengeterwa pandau yakachena dzisingaendi mwando kuti zvisaenda ngura inokone kuzokuwadza.

Zvimweni zvezvinoshandiswa pazvibhedhleya ngaana dhokodheya kana anamukoti zvinosise kuwe zvakanyorwa kuti izvi zvinoshandiswa seyi vasati vazvivhura kuti vashandise.

Muchina yechizvino zvino inokone kushandiswa ngemadhokodheya pavanenge veirape muntu kusimudze zvihlayo kana kugadzike pashi kuti vaone kudetsera muntu kumurapa.

Michina yechizvino-zvino inoshandiswa ngemadhogodheya pachibhedhleya. Yakukone kuti mushando vavo uite nyore ngekuti vakukone kunyore vantu vavanenge vabetsera pachibhedhleya.

Michina inooneke kuchibhedhleya yechizvino zvino imweni yakutokone kudetsere madhokodheya pavanenge veiute mishando yavo ngekuti imweni inotokone kubaire munthu.

Vamweni vantu vanenge vakakuvara kunyari, kunyazi kuzi vanenge veitambe mitombo, vanokone kupuwa zvimweni zvinodetseredze kubata mishana yavo kuti isaramba yeirwadziwa maningi.

Michina imweni yechizvino-zvino yaakukone kudetsera madhogodheya kuti vakone kuzwa muhambire wengazi kana muhambire wemwoyo wemuntu kuti urikuhamba zvakanaka here.

Zvimweni zvinoshandiswa zvezvinoshandiswa pachibhedhleya zvakadai ngemajekiseni kana zvimweni zvekusukisa maronda zvinokone kurashirwa mwezvinorashirwa kuti zvizoopishwa zvisakuvadze vantu.

Michina yechizvino zvino inodetsera madhokodheya pavanenge vechihloya vantu pachibhedheya yakukona kuita kuti mishando yavo ireruke kakurutu nekuti vakone kudetsera vantu vakawanda pazuva rimwe.

Michina yechizvino-zvino inoshandiswa muzvibhehleya yakukone kudetsera madhokodheya nekuti mishando yavo ivaitire nyore kuti pamweni pavaitora nguwa veinesane nematenda vakukona kutozviona pamichini.

Zvimweni zvezvimichina zvinoshanda pachibhedhleya ,zvinokone kuita kungatei wechizviona zvidodori asi zvinoshanda mushando mukurutu ,kudai ngezvimweni zvinokone kuisa mweya mumuntu unenge opererwa ngemweya eikone kudetsereka.

Michina yechizvino-zvino inoshandiswe pachibhedhleya, inokone kubetsera kakurutu madhogodheya pamushando vawo. Kuti vakone kuona matenda amweni nekuti anoarapisa kudini kuvantu.

Michina imweni inokone kudetsera ana mai, kuti vakone kungwarira mukaka wavanenge veyida kupa vana vavo, vavanenge vasikayamwisi veyisiya veyienda kumushando, inokone kudetsera kuti ugare wakahlamburuka nguwa yeshe.

Zvimweni zvezvinoshandiswa ngemadhokodheya pakuise mitombo yeikone kudetsera kuti iwone kupuwa munthu unenge eirwara. Zvinokona kuvadetsera pamishando yavo yaampho.

Zvimweni zvezvinodetsera anthu anenge akaoma mutezo, kuti akone kuhamba kubva pandau iyi eienda pane imweni, zvinogadzirwa zveipuwa kuchibhehlera zveienderana nechirwere chine munthu.

Pachibhehlera pane zvinoshandiswa kuchengetedza makadhi avantu vanenge veirapwa pachibhehlera muntu unosiso kutizikanwa kuti pamubhedha wakati pakaradzikwe unomwe mitombo yakadai yakadai .

Zvimweni zvezvinoshandiswa pachibhehleya ngemadhokodheya pavanenge veivhiye muntu zvinokone kuvadetsera kuite mushando vavo kakurutu kuti uite nyore zvisavanesa pavanenge vosona.

Imweni yemichina inoshandiswa ngevantu vanoshanda nebazi rezveutano inokone kuhamba mudenga yeitenderera kuona mantaraunda kuti mwakachena ere nekuti matenda arimwo akadini.

Michina imweni yechizvino-zvino inoshandiswa muzvibhedhlera yaoneke yeidetsera madhokodheya yambo paakuite mushando wavo kuti uite nyore pakuhloye matenda.

Zvimweni zvimichina zvidodori zvinowoneke pachibhedhleya, zvinokone kuni zviyidetsere madhokodheya pakuhloyiwa kwe antu. Veyikone kutozvishandisa kuwone matenda anenge arimumwiri dze antu.

Zvimweni zvezvino shandiswa zvimichina kuzvibhedhleya, zvinokona kudetsera muntu unenge akakuwara mirenje, kubata murenje wakona kuti ukone kudzokedzana, nokuti muntu akone kudetserwa pakuhamba kwake.

Michina yechizvino zvino, yakatekeshera muzvibhedhleya zveshe, pashi reshe. Zvakukone kudetsera madhokodheya pavanenge veyihloya nekuite mishando yawo. Zvakujeka nekuvaitire nyore.

Zvibhedhleya zvemazuva anaya zvasiyana kakurutu nekudhaya kuyana kwekuti mundu waineseka ngedenda risingaoneki kuti chiini chinomborwadza mundu eyiperezeka zvinezvi michina yakukone kubetsera madhokodheya.

Zvimichina zvimweni zvinobetsera madhokodheya pavanenge veiite basa ravo, zvinokone kushanda chete, zveishandiswa ndiwona madhokodheya ,ngekuti ndivo vanenge vakazvifundira kuzvishandisa.

Michina yechizvino zvino, yakukone kudetsera madhokodheya pavanenge veyite mishando yavo, kuti vakone kudetserwa ndiyo. Hazvichanetsi kumurudze muntu unenge wakawoma mutezu.

Zvimweni zvezvinobetsera ana dhogodheya zvibhehlera zvinokona kubuditsa mitombo woiendese munyama mwomuntu, umweni anenge asasagone kumedze maphirisi unokone kubairwe mitombo yotopinde munyama yeipinda mungazi mwake.

Zvimweni zvezvihlayo, zvepachibhedhleya, unokone kudetsera muntu unenge asinganyatsi kugona kushandise mitezo yake, kuti zvinge zviripadhuze kuti akone kudlya nekuyita zvimweni pazvihlayo netafura rakhona.

Zvimuchina zvimweni zvinenge zvine madhokodheya anotohamba nazvo peshe pavanongea vari kuti vakone kudetserwa ndozvo kuhloya antu matenda avanenge vanawo kuti vazokone kurapa.

Mishina yechizvino zvino inooneka iri muzvibhedhleya inokone kudetsera vantu kurapwa kwavo nekudetserawo madhokodheya pavanenge veita mishando yavo kuti hazvichanetsi votoona kuti muntu unorwara ngeyi uyu.

Michina yechizvino zvino inooneke muzvibhehleya inokone kutengwa ngemare yakawanda maningi asi inokone kudetsere vantu vanenga vane matenda akasiyana siyana zvaita kuti basa remadhokodheya riite nyore

Michina yechizvino zvino yakukone kubetsera pachibhedhlera kuone vantu vanonga vauyepo kobetserwa ngeuwandu hwavo ngematenda avanenge vanawo kuone kuongorora matenda arimuntaraunta.

Zvimishina zvinoonekwa pachibhedheya zvinokone kudetsera madhokodheya pavanenge veivhiye muntu kuone kuti mukati mwemuntu mune matenda ari anenge eida kunasiriswa.

Imweni mitombo inoshandiswe pachibhedhlera inokone kukwadza zvimweni zvingadai ngezvino fema mundaraunda inosise kurashirwe peino rashwa kuti isasangana nekuuraye zvimweni.

Michina imweni inoshandiswa yechizvino zvino yavakukona kudetsera madhokodheya pavanenge veihloya muntu kuona kuti nyama dzake dziri kuhambirana zvakanaka here.

Zvimachira zvimweni zvinoshandiswa ngemadhogodheya pavanenge veivhiye muntu zvinokone kushandiswa kuvhare ngazi inenge yeibuda kuti isarambe yeijuja muntu aone kuema eisoniwa.

Mitombo imweni inooneke iri muzvimabhodhleya yakangwaririka yaambo ngeyekubaira majekiseni amweni anodziirira matenda akawanda kuana adori dori.

Zvimichina zvimweni zvechizvino zvino zvinokone kushandiswa ngemadhokodheya pachibhedhlera zvakona kuti vabetsera kuti mushando yavo ivarrrukire yambo pakurapwa kwematenda.

Mitombo imweni inoshandiswa yechizvino zvino yakukone kudetsera antu kurapa panenge peirwadza wotora mutombo uyana kwakudzodzera panorwadza marwadzo odzikira

Mitombo imweni inokone kunyorerwe muntu ndidhokodheya ,inokone kootengeswa kunotengeswe mitombo, Muntu ototora rimwe-rimwe pazuwa eimwa, kuti utano hwake huendeke.

Mitombo yechizvino zvino yakanasirwa kuti ikone kubata matenda einenge yakanasirirwa imweni inopuwa antu arimapirizi muntu aotomwa rimwe rimwe eitopona.

Mitombo inokone kuuya pamipauko yakasiyana. Imweni maphirizi, imweni ngeyekumwa, asi yeikone kutonge yeirapa chiro chimwecho ringadai ngegotsorwa rinonesa antu.

Mitombo yechizvino-zvino yakukona kudetsera matenda amweni anobata vantu mumantaraunda. Kuti vakone kudetserwa ngekuzora mitombo ivona panenge peirwadza otopora.

Mitombo imweni inokone kudetsera vanhu vanenge veirwadziwa ngemadziso amweni anobayabaya, amweni anenge eita mhute ,anokona kutora mitombo odonhedzera.

Mutombo imweni inokone kudetsera vantu vanenge veihotsura anokone kupuwa mapirizi ekuti vakone kudetsereka pavanenge vabatwa ngedenda rona rekuhotsura ngendaa yemashango.

Mitombo yechizvino zvino cheyinondinaKidzira ndechekuti inenge yakanyorwa kuti mitombo iyi inosisa kumwiwa weikona kurapa chiro chakati Unomwiwa yakawanda sei.

Mitombo yechindau inokone kupindwa ngamitombo yechingezi inooneke mazuvana ngekutii inenge yakatonyorwa kuti uyu mutombo uyu unozorwa pakadai ngekuti inokone kukonzera zvakati.

Mitombo imweni inonasirwa yechizvino zvino yakukone kunetsera miro zvinenge dzakavharika pamweni kungatei nemabesha anenge eikorerese munhu kuti afema unokone kupfapfaidzira miro dzotovhurika.

Mitombo yechizvinozvino inokona kudetsera vanenge veihahamuka kana veiona zvimweni zvisingaoni vamweni kuvapa mitombo inokona kuzorodza ndxondo dzavo kuti vaone kuata.

Mitombo imweni inoshandiswa inokone kutorwa ngevantu vaanemakore atikurei pazera ravo kuti vakone kudetsereka munyama dzavo veikone kutora umwe umwe pazuva.

Mitombo yechizvino inouya iri mumupauko yemapirizi inode kutonyorerwe ndidhokodheya kuti uyo ngewemasikati uyo uchamwiwa madekoni kuderedza marwadzo.

Mitombo imweni yechizvino zvino inokone kurapa matenda akadai neechikosoro yakushandiswawo zvisizvo mazuwa anaya vamweni votoitora kuita zvinodbaka votoraradza.

Imweni mitombo inooneke yeirapa antu inoiswa zvimweni zvekuti ikone kumwike nekuti isange ine shuka inokone kude kwanza marwadzo kenevamweni antu asikaryi shuka.

Vana vadodori vanokonawo kugadzirirwa mitombo yavo yakafitira vana vadodori kuti vakone kuimwa, isikakuwadzi maningi, isina uremu maningi yekuti vaone kunyaradze marwadzo.

Mitombo imweni inodetsera yechizvino-zvino yekumwa inokone kudetsera muntu unenge ane gosorwa kuti akone kurapwa mapapu ake asashatirwa maningi panenge eikosora.

Mitombo yechizvino-zvino yaakukone kugadzirwa ,yakadetsera madhokodheya, pavanenge veiite mishando wavo, umweni wekukone kuvhiye muntu ,kuti vanokone kumunyaradza kuti vashande, vozomumusa veinge vapedza.

Imweni yemitombo inooneka iipuwe antu anenge eirwara kakurutu amweni anenge akakuwara anokone kupuwa zvekunama panorwadza pakona kuti papore.

Mitombo imweni yechizvino-zvino inooneswe yakaite mvura- mvura, inokone kupuwa muntu unenge ane chikosoro kuti akone kubudisa dzihwa rinenge reimugara pahuro, kuti aone kuhamba zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino inokone kubva kunyika ruwanze nyika dzimweni dzinokone kugadzire mitombo iyona dzotumira dzimweni kuti vanthu vadetsereke ngekuwaniswe mitombo kunyika dzeeshe.

Heree amunaa, anhu akukone kudetserwa muchibhedhlera ngemitombo imweni inoiswe muzvikwama zvekuti inokona kudonhedzerwa munhu unenge akaradzikwa yeipinda mbichana mbichana.

Vana vadodori vanoda kuti vakone kutamba nyama dzavo dzkatakazeka nguva dzeshe imweni yemitombo yechizvino zvino yakugadzirwa inokone kurapa marwadzo muvana vadodori .

Mitombo imweni yakugadzirwa neinonyorerwa ngemadhogodheya inorapa matenda akasiyana siyana .Imweni mutombo ngeyekuti muntu unenge otoimwa kweupenyu hweshe kusvikira afa.

Mitombo imweni inonasirwa inokone kunasirwa munonasirirwe yvantu asi iyone yeikone kudetsere kuzvimhuka zvakasiyana siyana dzinongwarirwa ngevantu.

Maphirizi amweni anokone kunyorerwe muntu kuchibhedhleya ngemadhokodheya anenge eyikone kuwedzere ngazi mumuntu kune vamweni vanenge veyishomekerwe ngengazi mumwiri dzavo.

Mitombo imweni yechizvino- zvino yaakunasirwa mazuwa anaa inokone kudetsera vanthu vanenge vane madziso anobaya-baya, anotsangaya, amweni anoona mphute kuti vakone kudetsereka.

Vantu vanorwara ngemadziso amweni anenge ayionera kure amweni anenge eyione mbute amweni anenge eyi baya baya vanokone kupuwa mushonga wekudondedzera mangwanani ayaa nemadekoni.

Mitombo imweni yechizvino zvino yakugadzirwa mazuvaanaya inokone kudetseredza nyama dzeantu kuti dzikone kutora zvinodzidetsera kuti muntu akone kurarama zvakanaka.

Maphirizi anouya ari mumipauko yakasiyana siyana, zveienderana nematenda aanenge eirapa pamuntu, ngekuti amweni anotorwa ngevana adodori, amweni vantu vakuru , zveienderana nedenda rakhona.

Mitombo imweni, inokone kuwuya yakatodzana, asi, njira yakhona yekupa muntu yeyikone kusiyana. Muntu umweni zveyiyenderana nedenda rakhona, unokone kupuwa maphirizi ekumwa, umweni unokone kuite yekubairwa.

Mitombo inooneke yeipuwa antu iri mumapirizi ngemadhokodheya inokone kuderedza matenda amweni anonga ane muntu munyama dzake. Umweni unosise kumwa kweupenyu hweshe.

Mitombo imweni inooneke yeishandiswa pachibhedhleya inokone kunge iri yekubaira antu chete inoshandiswa majekiseni kuti muntu abairwe akone kupona.

Mitombo yechizvino zvino inouya iri mumipauko yakasiyana siyana imweni mitombo ndeyekuti vantu vanoita yekuyimwa imwenj inouya ari mapiritsi imweni inoita yekubayirwa muntu.

Imweni michina yechizvino-zvino, inenge yakaite mvura, inokone kutorwa ngemuntu chipunu chimwe pazuwa , kudetsere chibindi chake kuti chikonewo kugaya zvimweni ,zvinenge zviri mundani.

Mitombo imweni yechizvino-zvino, unokone kushandiswa kurapa antu, inokone kunge yeikone kuzorwa kuti muntu pamweni, unenge eimuka akazvimba, ukatozora mutombo iwona zvinopumphuruka.

Mitombo yechizvino zvino yekugadzirwa inokone rapa matenda akasiyana siyana imweni mitombo inotorapa panenge pairwadza muntu otodzodzera mutombo iwona otonzwa zvinenge zvakuita nani.

Mapirizi echizvino zvino anokone kudetsera matenda akasiyana siyana zveienderana nekuti anorapa denda rakadini anokone kuuya ari mumaara akasiyana siyana.

Mitombo imweni yekumwa inoto uya muchi gaba makona mune chipimiso chekuti muntu ngaamwe ku gumira apa asi vamweni mitombo iyona vakui shandisa nge pasipo veikone kudhakwa ndiyona.

Mitombo yechizvino zvino inokone kudaii airapa amweni vematenda vantu vamweni vakungotora mitombo kunyangwe vasina kuinyorerwa ,zvinoita kuti mitombo iyi izovakwadza nyama dzavo.

Imweni yemitombo yechizvino zvino inoshandiswa pazvibhedhleya ngeyekuti muntu akone kuzvidzivirira unofuridzira mwiri wake weshe kuti asabatwa ngematenda anenge arimumandaraunda aanoshandira.

Mitombo yechizvino-zvino yakuuya ine mupauko yakasiyana-siyana, amweni maphirizi ekumwa, imweni ngeye kudonhedzera, imweni ngeyekuti muntu unokone kuzorera panorwadza pakona.

Mitombo imweni yaakugadzirwa mazuwa anaya, kugadzirirwe gosorwa, yaakukone kushandisawo mimbiti inooneke mumantaraunda nezvimaruwa zvimweni. Inokone kusanganiswa neuchi , kuti ikone kumwika.

Mitombo yechizvino zvino yakanakire pakuti inouye yakatonyorwa zveinoshandiswa nekuti inokone kukonzerei kumuntu unenge asina kuishandisa nekuitora nemazvo.

Imweni ye mitombo inokone ku nasirirwe vantu vanenge vei hwetsura ngekuti vanenge vasangana ne matambudziko mashango amweni asinga pindirani nawo vano kone kupuwa mapirizi eku detsera izvozvo.

Mitombo imweni yechizvino zvino yakukone kugadzirwe ngeyinodetsera madziso amweni anenge eibaya baya amweni anoona mbute muntu unokone kumwe mutomboyo otopona madziso ake otoona zvakanaka.

Vanogadzira mitombo zveienderana nekuti makhambani akhona anoshanda nemitombo yakadini. Inobaagadzirwa yakawanda yaamho kuitira kuti ikone kushandiswa nevantu vakawanda maningi muntaraunda.

Kurapwa kwechi zvino zvino kwaba naka yamho pakuti muntu akaende kuchibhendhleya, kunyangwe unenge asingatokoni kudya unokone kutopuwa chekudya chiri mumwitombo yaanenge eipuwa pachibhedhleya

Mitombo imweni ino kona kudetsera antu kuti anenge aka fufutirwa nge mundani anokone kutenga kuno tengeswe mitombo otozwe zvinenge zvo ita kunga tei zviri nani pa matumbu awo.

Kunyati vanhu avazwisisi ngendaa yeutano hwemundxondo ,vanhu vanosise kuende kuzvibhedhlera zvinoshanda izvozvo zvekuongorora ndxondo dzeanhu.

Kureketa neumweni ngendaa yezviro zvinenge zveinese muntu svinokone kudetsera kuti muntu avhurike ndxondo dzake asaremerwa ngezvinengw zveimunesa otodetsera kuti aone utano hwendxondo dzake.

Vantu vanoshanda panharaunda dzinoona ngevantu vanoona ngezvenxondo dzevantu. Vanosise kufundiswa vona kupatikira kwemuntu kunenge eirasika njere dzake.

Ndau dzimweni dzinodetsera antu anenge eineseka ngechirwere chendxondo dzinokone kunge dziine mipanda nekuti vamweni vari nani vamweni veirwara maningi zveienderana nekurwara pfungwa kwakhona.

Ndau dzimweni dzinoitwa zvekurapwa kwengqondo, vanenge vakatogarira zvona izvozvo. Kuona ngqondo dzemuntu kuti dziri kumboshatira pari, nekuti wakapindana nezvakadini muupenyu hwake? Kuti aone kuzorapwa kwakhona.

Ndau dzekunorapwe antu anenge ane ndxondo dzisikaiti zvakanaka dzinotodetsera yambo ngekuti antu akadzara mumantaraunda anokone kudetserwa kuti ndxondo dzawo dziite zvakanaka.

Kudetserwa kweantu anenge eineseka ngenxondo ,amweni anokone kudetserwa ngekutaura ngeamweni kutaura matambudziko avanosangana nawo kuti vakone kudetsereka ngevantu vanokone kuundira nevakasise kuita mushado iwowo.

Kudetserwa kweana anenge eida kurapwa anokone kupuwa zvekuita zvinovadakadza zvingadai ngekugadzira zvimbatso kana zvimotokari zvekuti vatambe ndizvona vakone kuaraidza nxondo dzavo.

Vanoona ngezvebazi reutano vanokone kuhamba mumantaraunda veikone kukurudzira vantu anababa nanamai kuti vaendese vana kuzvibhedhleya nekuti vana vakoneswe kuwaniswa utano hwakanaka vakure vakagwinya.

Kurapwa kweana adodori anosise kutanga aonekwa kuti utano hwao hwakangwizira ere kuti vakone kuzopiwe mitombo inokona kuvadetsera pamatenda evanenge vanao.

Vana vadodori vanosisa vaendeswe kuzvibhedhlera kuti vakone kudetserwa nekurapwa pamweni nekubairwa kuti vadzivirire matenda anenge achihamba mumandaraunda asabata vana.

Vantu vanoshanda neana adodori, kuvaronzera ngenyaya yeutano hwavo, vanosisa kunge vari vantu vakasundurika, vanokona kushanda nevana vadodori ngekuite navo mitambo nekuembe nawo zvingoma.

Magwaro amweni anonyorwa anenge ane chekuita nokudetserwa nokuwaniswa kwevana zvikwanisiro zvekuti vakone korapwa, dzimweni nyika vana vadoodori vanokona kurapwe mahara.

Vana vadodori dori vanosisa kuti vaende kuzvibhedhlera kuti vaonekwe kuti varikukura zvakanaka here nekukona kuti vaoneswe kupiwa mitombo yekudziirira kumatenda amweni angavabata.

Kurapwa kwevana vadoko mumandaraunda vanoswera vari kuzvikora kunosisa kunge kuine chikwama chekubatwa cheikona kuchengetwa zviro zvinorapa ana adodori mumandaraunda.

Mova dziyana dzinorumba mumandarawunda dzeyikone kurumbisa antu kuchibhedhleya anenge akuwara, anenge arwarira mumakanyi, anenge eyida kudetserwa eyida kubara, dzinokone kutotange kurape muntu mumova imomo.

Vantu vanoita mishando yebazi rezvehutano vanokone kugadzira mabandla awo ekuti vanokone kuunganidzana eiunganidza zvichemo zvawo nekudetserana kuite mishando yawo.

Mitombo kweinotengeswa inosise kutengeswa ngevantu vanenge vakaifundira kuibata mitombo nekuiziya zveinorapa vakatofunda pachikora padera dera pemene.

Vamweni vevanoshanda muzvibhedhleya ngevanokona kudetsera vantu vanenge vanemwiiri inenge yeirwadza. Kukone kuvadetsera ngekuwedzerwe ngazi kana kuvape mitombo vakanyaradzwa.

Vanthu vanoshanda pazvibhehleya vanooneka vari vanthu vanoite mishando yakasiyana siyana .Vamweni ngevanoshanda chete nana mai vakadzitakura kukone kuhloya kuti ana ari kukura zvakanaka ere

Vantu vanoshande pachibhehleya vamweni ndivo vanenge veishanda munonasirwa mitombo inonekwa kuti irikukone kushanda ere mumwiri dzeantu. Kana yeide kugadziriswa vanenge veitora veinyora avavo.

Vamweni vevashandi vepachibhehleya vakadai ndiana nyamukuta vanokonawo kuita mabandla awo avanokone kudetserana ngekubhuyirana matambudziko anenge eivanesa pamishando yavo .

Vashandi vepachibhendleya vamweni vanokona kushandisa michina yechizvino zvino kuningira munzee mwemuntu. Kuti amuna matenda ere kana maronda anokone kukonzera kusazwa.

Mitombo inotengeswa kunotengeswa mitombo inokone kunge ichishanda zvakafanana asi vanotengesa mo mitombo vakadzidzira ngezvemutombo vanokona kuziya mupauko yayo zveienderana nezvainoda kurapa.

Ndau dzinotengeswe mitombo, dzinosise unge dziri musinde nendaraunda dzinogara antu, kuti vantu vakone kotenge mitombo pavanenge veyiyidira nepavanenge vazwira matenda.

Ndau dzinotengeserwe mitombo dzinenge dzakachena nguwa dzeshe. Dziine makhabati anokona kuiswe mitombo, ngemipauko yawo kuti inoshandei nekukona kudetsera kwayo muvantu.

Umweni mwemunopuwirwe mutombo inokone kunge isiri yekuti vantu vandotenga asi pachibhedhleya vantu vakatonyorerwa panenge pane ndau yekuti vanoende iyoyo vonopiwa mitombo inenge isipo ndoyavanozokona kunotenga.

Muzvibhedhleya mitombo inosise kunge yakarongedzwa ngendaya yendau yeikone kushandiswa pakasiyana siyana uye yeibve mumakhambani akasiyana siyana asi anogadzire mitombo inotodetsere matenda kuti apone.

Munotengeswa mitombo ngeavantu vakafundire basa rakona akapuwe chitambi ngebazi rezveutano anoziye kuti mitombo inongwarirwa zveyienderana ngekuti inoshandeyi nokuti inorapa matenda akadini.

Mitombo imweni inooneka chete kana muntu akanyorerwa ndidhokodheya ngekuti imweni aikoni kundoshandiswa nje muntu asina kuinyorerwa ndidhokodheya.

Ndau inotengeswe mitombo inosise kunge iri muntaraunda munooneke ngeantu, kuti antu peanenge eide kutenge mitombo, yeanenge anyorerwa kuchibhedhlera anokone kurumbepo.

Muno tengeswe mitombo muno konazve kutengeswe zvimweni zvinokone kudetsere antu anenge akakuwara mutezo kana makumbo awo kuti abatwe makodo aone kudzo kedzana pandau.

Mitombo mweinenge yeichengeterwa inosiso kungwaririrwa mumakabati nekuti amuchayi zuwa nekuti vantu vanokone kuiona mitombo iyona isina kushaishika ngezvimweni zveinosangana nazvo.

Mumweni nemuno tengeswe mitombo munokone kutengeswa zve zvekurya zvevana kana bota rekuti vana vabikirwe vadodori vagone kukura vaneutano hwakanaka yamho.

Ndau dzinotengese mitombo inorape matenda akasiyana siyana mumantaraunda dzinosisa kunge dziri pasinde neantu, nemunogara antu, kuti antu vanokone koyitenga eyikone kudzirapa arikumhatso.

Ndau dzinotengese mitombo mumantaraunda dzinosise kunge dziri padhuze nevantu pekuti muntu akange asiri kuzwa zvakanaka akanyorerwa mitombo yake unokone kotenga kwainotengeswa kudhuze naye.

Munotengeswe mitombo yechizvino zvino munoonekezve meikone kutengeswa mikaka inokone kupuwa vana vadodori vayani vasingamwi mukaka yanamai awo emuzamo.

Vana vadodori vanosise kuendeswe kuchibhedhleya kwavanokona kodetserwa ngekubaiwa kuti vadzivirire matenda amweni mwana unenge abaiwa unokone kotengerwe mitombo imweni.

Ndau dzinotengeswe mitombo dzinosisa kunge dziri muntharaunda munogare vanthu dziri pasinde nevanthu kuti munthu echinge anyorerwa mitombo muchibhedhleya unokone kuende kweinotengeswa ototenga otodzimwira kumbatso.

Mumweni memunotengeswe mitombo munosise kunge makangwarirwa nekuti kune vantu vanokona kuuya veide kube yavasikazoziyi kuti inotengeswa yeipiwa matenda akadini.

Ndau dzinotengeswe mitombo dzinooneke mitombo yakawanda maningi inooneke yeitengeswemwo asi vantu vanotengese mitombo iyi vantu vakasisira vanoikona kuiziya nemazita ayo.

Ndau dzinotengeserwe mitombo, dzinokone kunge dziine muntu une chitambi wakafundire izvozvo, ari dhokodheya unoziya ngezvemitombo. Muntu unopuwe mitombo, ngeunenge akainyorerwa ,kwete unongofunge akabva kumba kwake, wouye kootenge mitombo.

Mitombo mweinotengeserwa, inosise kuti iziikanwe ngevanoitengesa ngemazina ayo, kuti mutombo wakadai unorapa chiini, mutombo wakadai unorapa chiini, zveienderana nematenda ane muntu .

Ndau dzino tengeswe mitombo kana dzino waniswe mitombo mbatso dzacho dzino sise kunge dziri mu mandaraunda muno gara antu pa sinde nawo kuti muntu akato nyorerwa uno kone kotenge mitombo yake pasinde naye.

Mitombo meinotemgeswa inosise kunge yakangwarirwa zvakanaka ngendau yeioneke kuti iyi inoshanda mishando yakadai , iyi inorapa matenda akadai ngendau dzeinogara.

Ndau yechibhedhleya nendau dzinotengeserwe mitombo dzinokone kunge dziripamwepo uyezve vantu veide kudetserwa ngemitombo vanokona kurumbise movha yepachibhedhleya kotore mitombo kuuye nayo.

Vanoona ngebazi rezveutano vakabatana neamweni mabandhla anokona kudetsera bazi rezveutano, vanokone kushandise ashandi kuti vahambe veibhuira anthu ngendaa yematenda.

Vebazi rezveutano vanokone kutoende kookaka matende mumantaraunda veikone kudetsera antu ngekuvabhuira ngendaa yematenda nekutohloya vantu veitodetserwa kurapiwa mumantaraunda.

Vantu vanosise kubhukirwa ngezveuta mumantaraunda kuti vagone kudetserwa kwematenda amweni anobata vantu vechikuru kana vana vadoodori mumantaraunda mavo.

Vanoona ngezvebazi reutano vanokona kuhamba mumanharaunda veibhiira antu ngekukosha kwekuoningirwa kuchibhedhleya kuti vakone kudziirira matenda akadai neshuka.

Vantu mumanharaunda vakasise kuti vabhuyirwe ngenda yezveutano hwavo kuti vakone kudetsereka ngematenda kuaziya kuti anokone kurapwa sei kuti vantu vapone.

Ana mai anosise kuti afundiswewo anyari mumantaraunda mavo ngendaa yeutano hwavo hunobata ana mai kunyange ngechibereko chana mai vanosise kuziya mungwarirwe wechinoita kuti vasabatwa ngegomarara rechibereko.

Vantu vanokona kuziiswa mumandaraunda kuti kuchibhehleya ndiko kune betserwa matenda akawanda anosanganikwa nawo ngevantu mumandaraunda izvi zvinoita kuti vantu vakone kukokorodzana kuenda kuchibhehleya.

Vanoona ngezvebazi rezveutano vanokone kudetsera anamai mumantaraunda neana avo ngekuvawanisa mambure ekuti vana vasarumwa madeekoni ayana ngenhunga dzinokone kuzokonzere marariya.

Vantu vebazi rezve utano vanokone kuhambira mumanharaunda mwakadai ngemuzvikora pane vantu pavakaungana mumisangano veivabhuyira ngekukosha kweutano nekuchengetedza utano hwevantu.

Makurukuta vezve bazh rezvehutano vanokona kuhamba nevamweni vavo mumandaraunda veiokona kuongorora matenda anenge eishupa vantu mumandaraunda veishandisa michina yemazuva ano.

Vantu vebazi rezve utano vano kone kuende muma ndaraunda vei kone kodetsera antu pamweni ngekuto kone kudaire mibvunzo inenge ine vantu maringe ngezve utano muma ndaraunda vei kone kuto pingurwa neku detsereka.

Vashandi vanoshanda nebazi rezveutano ,vanokone kukokorodza vantu vemumandaraunda kuti vakone kuvarapira mumandau dzimwedzo kuone kuti zvirwere zvisapararira.

Madzimai anosise kubhuirwa ngeveutano maringe ngekurerwa kwakanaka kweana nekukone kuronge mhuri. Nekukone kuchengetedza ana veipuve zvekurwa zvakanaka kuti vakure zvakanaka.

Vasikana nendombi nemajaha vanosise kuwaniswa ruzivo rwekurongwa kwemhuri, nekukone kuzvidzivirira pamatenda angadai ari epabonde.

Vana vadodori vasikana vachiri kukura kuita ndombi vanosisa kudetserwa neruzivo rwekuti vanokona kuwaniswa vakone kuitawo ramangwana rakajeka kana vakakona kudzingwarira.

Kukone kunasirise mandaraunda kuti antu vakone kugara zvakanaka vaine utano, anthu anobhuirwa kuti vasaite mhirizhonga mumamhatso kuti arume neakadzi vanenge veingochayana nguva dzeshe.

Kuchengetwa kwevana vadodori kunofana kuSindiswa ana mai akhona kuti vakone kuronge mhuri okone kungwarirq vana vadodori vanenga vachangobva kubarwa vasabatwa ngematenda.

Vasikana vati kurei vanokona kupuwa zvekuvharira nguwa yeshe yavanenge veiende kunguwa izvo zvinovadetsera kuti vange vaneutano hwakanaka yaampho.

Vantu vamweni, ntombi dzimweni dzinoshanda mabasa angadai ari epabonde, dzinosise kuwaniswe chikora chekuti vangazvidziirira seyi pabonde, kuti vasabatwa ngezvirwere.

Kuwaniswa kweshoko mumandarawunda rekukone kuzvidzivirira, nekuzvidziyirira pamatenda epabonde, kunyangwe nekukona zve kuronge mhuri mumandharawunda. Kunodikwana yambo kuti vantu vaziviswe shoko iri.

Anamai anosise kufundiswa ngendaa dzekurongwa kwemhuri nekukone kuzvidziirira pamatenda amweni anooneke pabonde kuitira kuti abare ana aneutano anenge asina zvirwere.

Vana mai vanosise kuenda nevana kuzvibhehlera nguwa dzeshe kuti vakone kudetserwa ngekurongwa kwemhuri nekubate ana zvakanaka munguwa dzavanenge vachabva kubarwa.

Vantu vanoita zvekurumba vanokona kukuwara kakurutu apo madhokodheya anokona kurumba rumba kuti aadetsere makodo anenge aguka pamweni kusoneredza kuti zvione kuhamba.

Vantu vanoita zvemitambo yekuita zvekurumba katei kana kutamba kebhora. Vane madhogodheya avo anokone kunongire mishuna yavo kuti havakoni kukuvara mukati ere.

Vantu vanoyita zvemitambo, vanokone kukuvara nyama dzavo pamweni marenje, kana kuguka makodo, anosise kurumbiswe kuchibhedhleya kuti vakone kodetserwa pavanenge vakuwara.

Wandu wanoite nezvekurumba nekukone kuite mitambo yakapambaukana wanosise kumwa mvura yakawanda maningi kuwedzera yawanenge warasha kwawanenge wei juwika.

Vashandi vekubazi rezveutano vanofanire kunge vaine chibhokisi chavanogara kunyanya panoitwe mitambo kana panoungane anhu akawanda kuitire kuti unenge akuwara okasike kumubatsira ngendaa yekuti mitombo inenge irimwo.

Vantu vanoite zvekurumba kana zvekutambe mitambo yakasiyana-siyana vanosise kuramba veitakazese nyama dzavo kuti vagone kupishe mafuta vasabatwa nematenda akapambaukana.

Vantu vanoite zvekurumba kana kutamba kwebhora vanosise kuthakazisa nyama dzavo nguwa dzeshe vanotenga zvimweni zvimuchini zvinovadetsera pakuthakazise nyama dzavo kuti vasakuwara nguwa zhinji.

Madhokodheya amweni anokone kumirira antu anoite zvekurumba neanoite kutamba mutambo kuti akone kuahloya nekuona kuti nyama dzavo dzakagwinya ere nguwa dzeshe.

Madhokodheya amweni anokone kufundira ngendaa yezvevantu vanoita zvemitambo kana kurumba, kukone kuona matenda anovabata nekuti mitombo ingavarapa yakadini.

Vantu vanoite zvekurumba, vanokone kugadzirirwe bandla ravo, rekuti vanokone kubhuya veshe, veikone kubhuya matambudziko evanosangana nawo nezvimweni zvinokone kuvadetsera pakurumba kwawo.

Vantu vanoite zvekutamba kwebhora vanogara nyama dzavo dzakagwinya kakurutu, ngekuti vanoramba veipishe mafuta mumwiri mavo, ngekurumbe rumba nekudini nekutambe bhora, zvinoite kuti vagare vakagwinya.

Vantu vanoita mitambo yekurumba kana kutamba kwebhora kana kumurudza simbi vanokona kujuwika nguwa yakareba pavanenge veirumba pakona pavanoda kupetudza mvura yona yakawanda nguwa dzeshe.

Vantu vanoite zvekurumba pamweni nekutamba kwebhora vanosise kutakazesa nyama dzavo zuva nezuva veigone kugadzirira kuti pavanenge vozoite mitambo yavo vasakuvara.

Vantu vanoite zvekurumba nezvekutamba kwebhora ,nyama dzawo dzinogara dzakatakazeka nguva dzeshe nekuti vechimuka vanotokone kuita zvekutakazisisa mwiri dzavo kuti vasaoneke veikwara pavanenge veitamba.

Imweni yemitombo inoshandiswa ngeanthu anenge eiita zvekurumba inokona kuunzwa ngemichina imweni yechizvino zvino inenge yeitoshandwa ngevari kuzvibhedhlera kuendesere kune munthu.

Muchina yechizvino zvino yakukona kudetsera antu vanoita zvemitambo kuti awoneke panenge peirwadza pakona akone kudetsereka ngemichina nemadhokodheya echizvino zvino.

Zvimichina yechizvino zvino yaakukone kudetsera vanthu vatori mumakanyi kukone kedeedzera mwoyo yawo amweni anokona kudetserwa nekutofonere dhokodheya kana mwoyo weinge wapinda pakashata.

Vantu mazuvaano aya utano hwavo nekukona kudetserwaa kwavo ngechibhedhleyaa kuti muntu pamweni akatorwarira kumbatso wakukone kutobata dhokodheyaa pafoni kana pachivhiti vhiti votoreketerana.

Mito mishina imweni yechizvino-zvino ,yaakukone kushandiswa inokone kudetsera muntu kutibakone kubhuya nadhokodheya atoripo kwaari eikone kumubhuire mitombo inokone kumudetsera padenda raanenga anaro.

Michina yechizvino-zvino yakukone kubetsere vantu kuti vakone kurapwa vatori kumanharaunda kwavo. Chavanongoite kushandise chivhitivhiti kana foni yake muntu kutofonere dhogodheya otobhuirwe zvekuita.

Vana vechikora vavekukona kufundiswe kushandisa kwemichina echizvino zvino kuti vagare vaine ruziyo rezvinhu zvakushanda mumazuwa Anaya kuti vasasarire sure muzvidzidzo zvawo.

Kurapwa kwechizvino-zvino, muntu wakukone kutobata dhokodheya pamasai-sai nechivhiti-vhiti eikona kutoshandisa ega zvimweni zvezvinoshanda kuongorora kupomba kwemwoyo eitobhuira dhokodheya waanenge akaningisana naye.

Kurapwa kwevantu mazuwa anaa kwakunone kutorapwa vantu vatori kukanyi. Dhokodheya unokone kutobhuire vantu varikanyi kana kuti varikure naye kuti muntu unenge adai munomutsvinya pakati kuti akone kudetsereka.

Vantu mazuwa anawa vakukone kutodetserwa pamatenda avanenge vanawo vatori kumbatso kuburikidza ngezvirongwa zvehurumende zvekuti muntu unokone kudetserwa pachivhuti vhiti kana pafoni yake.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneke kumandaraunda zvinokone kudetsera kuite mitombo yechindau inokone kurapa matenda amweni anonesa antu mumakanyi.

Zvimashango zvimweni zvinokone kumera murukumbati rwembatso. Kune vanozviziva vanokone kudetserwa ndizvo kuita mitombo yechindau. Mitombo imweni yechindau inokone kubikirwa vantu zuva ngezuva veitokone kudzivirira matenda.

Mitombo imweni inokone kugadzirwa ngezvirimwa zvinorimwa kuti zvikone kushandiswa kuite mitombo yechindau yeikone kutodetsera kuiswa muzvikafu zvinorya antu.

Zvimweni zvimakwenzi zvatinoona mumandaraunda zvinokona kudetsera kurapwa kwematenda vantu vanotora mashakani yoomeswa imweni inoita zvekupishirwa kupwititidzira mambepo.

Zvi mimbiti zvimweni zvatino ona muma ndaraunda ndizvo zvino shandiswa kuti zvigadzire ma pirizi etinoona mazuva anaya asi zvi mbiti zvakando vheya zveishandiswa ndiana sekuru edu kubva kudhaya.

Zvimakwenzi zvimweni zviri mumandaraunda medu zvinokone kudetsera matenda amweniwo anorwara antu ,asi azvirambidzwi antu kuti aende kuzvibhedhleya ngekuti vanenge vaishandisa mitombo yechindau

Zvimakwenzi, zvimweni zvimaruva zvetinoona munharaunda zvinokone kuita ungatei ngezvekutonakise nharaunda. Zvinokone kudetsera pamatenda amweni anobate antu munharaunda zvochide muntu unoziye mitombo yonayo.

Zvimakwenzi zvimweni zvirimumantaraunda zvinokone kushandiswa semitombo inorapa matenda anotekeshera nemumantaraunda. Vantu vanokone kutore mashakani emimbiti iyona kuishandisa.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneke mundaraunda zvinokone kuchengetedzwa ngekuti zvimweni zvinokone kudetsera kuite mitombo yechindau inokone kudetsera antu mumandaraunda.

Mitombo yechindau mazuva anaya yanaka ngekuti yakutikone kuiswa mumabhohleya echiyungu. Kana kugadzirwavo kuite maphirizi anokone kupuva vantu anokone kubetsera matenda akaongororwa.

Mitombo yechianthu iri kuoneke yeiraramisa mhuri dzakawanda ngendaa yekuti vamweni vanthu vari kutora mitombo iyi voitswanya tswanya voise mumabhotoro vovharira vototengesa veione mare.

Mitombo imweni yechindau yakukone kunasirwa kuti iiswe mumabhohleya vantu vokone kuzotora veitsanangurirwe kuti inomwiwa sei nekuti inorapa matenda akadini ngevanenge vakainasira.

Mitombo imweni yechindau inotongooneka muzvirimwa zvimweni zvinokone kurimwa mumapurazi kuti vantu vakone kutotengesa veitengesere vantu kana makhambani anogadzira mitombo.

Mitombo imweni yechiNdau inonasirwa inokone kuiswe mune zvtkurya vantu votoisa muzvekumwa zvawo veitomwa mbichana-mbichana veinasirise mwiiri yawo.

Mitombo imweni yechindau yaakukone kugadzirwa ngevamweni vanogadzira mitombo kuti ikone kushandiswa yakaita kunga yechizvino-zvino yeikone kugadzire makanda evantu.

Zvimakwenzi zvimweni zvemundaraunda zvinokone kushandiswa kuitawo mitombo inokone kushandiswa kurapa matenda anenge atekeshera mumandaraunda. Antu anokone kudetsereka pasina kubhadhare mare.

Mabhodhleya amweni anoshandiswa pakumwa doro anokone kushandiswa ngevantu vanoita zvekukware mitombo yechindau kuti vangwarire imwomwo kuti mitombo yawo isashata.

Zvimashango zvimweni zviri mumantaraunda zvinokone kuunganidzwa, zvoomeswa zvokone kuzopwititidzwa kuti zvitizise mamhepo amweni anokone kukonzere matenda muvantu.

Imweni yemitombo yechindau yakukone kugadzirwa nemakambani amweni kuti ikone kuzorwe ngevantu vanode kunasire makanda avo yakatoite kunge mitombo yechingezi.

Mitombo inoshandiswa pakurapa matenda akasiyana-siyana, haingangondomuki yatozi yotoshandiswa. Inokone kuitirwe tsvakurudzo, kukone kuti kukone kudetsera matenda akadini nekuti haikuwadzi vantu here.

Mitombo imweni yonasirwa ngemakambani amweni inokoneke kubva mumitombo yechindau yeikone kutonasire makanda evantu kuti vantu vasange vane makanda akakwasharara.

Zvimakwenzi zvimweni zviri mundaraunda zvinokona kudetsera matenda anenge ane vantu muma ndaraunda vamweni vanenge veitomwa mutombo wavo wavanenge vakapuwa kuchibhedhlera vanokona kudetserwa neimweni yechindau.

Gavakava ngerimweni rinokone kushandiswa mumanharaunda pamatenda anobata vanthu akasiyana -siyana, rinokone kutorwa rokachwa -kachwa ropedza roiswe mumvura munthu omwa eitorape matenda.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneke muntaraunda zvinokone kudetsera matenda anenge ane vantu mumiganga vantu vanokone ko kumba mushango pasina pasina mare yaunotombobhadhara wotodetsereka ngekupona .

Zvimakwenzi zvimweni zvetinoona mumantaraunda mwedu zvinokona kubetsera yaambo. Kuderedza matenda muntu unozosara oenda kuchibhedhleya pamweni atobetsereka ngekupuva mutombo vechindau.

Mitombo imweni yemu mandaraunda inoto ngobva muzvi kwenzi zvino oneka zviri mu mandaraunda vantu vano tondo kuma zvimweni panguva ye chando iyana zvinenge zviriyo vantu voto kwatisa votomwa.

Zvimashango zvimweni zviri munharaunda dzedu vantu vaigara veindobhuirwa ngevakuru vedu vekareko kuti zvimashango izvi zvinokone kurapa matenda amweni. Vantu vanosise kuhambisa shokoro kuvana vavo.

Dzimwe mbiti dzimweni dzinomera mumarukambati mwemhatso kana padhuze nemanharaunda eantu. Dzinokona kudetsera antu kudziirira matenda amweni anohamba ngemumhepo kuti anokona kuvharwa ngembiti iyona.

Zvimakwenzi here mumanharaunda zvinokone kudetsera kuite mitombo yechindau inokone kushandiswa pamatenda amweni anobata anhu kuitira kuti akone kudetsereka pautano hwawo.

Gavakava rinooneke munharaunda zhinji reikone kubetsera pamatenda akasiyana-siyana, anobva kudai nemakanda evantu, pamweni mundani munenge meirwadza, antu anokone kushandise gavakava.

Zvimutombo zvimweni zvinogadzirwa ngezvimakwenzi zvemumandaraunda hunokona kudetsera andu matenda akawanda maningi vasina kutomboenda kuchibhehlera nekuti zvinooneka nyore vasina kumbobhadhara mare.

Mimbiti imweni yemumantaraunda inokone kushandiswe zvimweni. Inokonazve kubara zvivana zvinokone kushandiswa semitombo yechiNdau inokona kurapa matenda akapambauka anenge ari mwumwantaraunda mwedu.

Zvimakwenzi zvimweni zvatinoona muntaraunda zvinokona kudetsera antu anenge abatwa nematenda akasiyana siyana kuti vakone kudetsereka ngekurapika vari muntaraunda dzawo.

Zvimakwenzi zvetinoona mumantaraunda medu zvinokone kudetsera antu kuite mitombo yechindau inorape matenda akasiyana-siyana mumuntu isina kumbototengwa ngemare asi muntu unotookuma mushango.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneke muntaraunda ,zvinokone kushandiswa kuite mitombo yechindau inokone kurapa matenda amweni. Vanoiziya vanokone kutora mashakani akhona, vomapishira votopwititidza antu eitopona.

Zvimakwenzi, zvimweni zvatinowona mumandarawunda zvinokone kudetsera matenda anenge ane vantu. Asi zvinode muntu unenge eyiziya mitombo yakhona kuti inoshandiswa sei kuti iwone kurapa matenda.

Zvimweni zvimakwenzi zvatingaona mumantaraunda kungatei azvishandi chiro zvimweni vana mai vanozvishandisa kuite maruwa Zvinokone zve kunge zveidetsere amweni matenda anorarame aine vantu pantaraunda.

Zvimakwenzi zvimweni zvirikuoneka mumanharaunda zvinokona kudetsera matenda amweni anenge akoreraka kuzvibhedhleya ,amweni anokona kumwa mitombo yechindau veisanganisa neyechingezi.

Zvimashango zvimweni zvirimumandharawunda medu. Zvinokona zve kudetsera muntu unenge atori nedenda ranopuwirwe mutombo kuchibhedhleya asi eyikone kudetsererwa zve ngemitombo yechindau.

Zvimakwenzi zvimweni zvemuntaraunta zvinokone kusetsera kurapa vanthu matenda anenge anesa maingi mumantaraunda amweni anokororeke kuzvibhedhlera anokone kunge eitoshandisirwe zvimutombo zvemumakanyi.

Zvimweni zvimumbiti zvinowoneka mumandarawunda zvinorapa matenda akawanda maningi. Asi, vamweni vanozozvitora ngepasipo, zvinokone kuyita kuti antu azowoneke eyidhakwa maningi nekutoshate ngxondo.

Kare kareko kusati kwaane zvibhedlera zvekuti vantu vayikone kupuwa mapirisi antu ayishandise zvekurya kukone kuchengetedza miiri dzavo dzinge dzakagwinya nguva dzeshe nekukone kuchengetedza moyo yavo yeyishande zvakanaka.

Gavakava rinokone kutosimwa mumantaraunda kana pamizi yeantu. Kukone kudetsera matenda amweni anobata vantu pambatso. Ingadei zviri zvisasa, pamweni kubatwa nemundani, kana jeko rinokone kubatsira gavakava.

Mitombo inooneke mumantaraunda zviri zvimakwenzi etinoona zvinongode muntu unokone kuzvisiya kuti zvimakwenzi zvinezvi zvinorape chakati kuti muntu asazope muntu chinokone kumukuwadza.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneke mumanharaunda zvinokone kubetsera kurapa matenda anooneka anevantu vemumanharaunda kuburikidza ndiana sekuru kana vamweni vechikuru vanodziziya mitombo.

Zvimimbiti zvimweni nezvimashango zvetinoona mumanharaunda zvinobara michero yakhona. Inokona kubetsera micheroyo kushandiswa kuita mitombo inokone kurapa matenda amweni ari mumanharaunda.

Mitombo imweni yeChiNdau inooneke yeibve mumakwasha, munokone kumere mimbiti imweni inotorwe nzinde dzakona kana mashakani emimbuti kuti aitwe mutombo.